Daro macca naati madadaara eqqidi ammanuwa sohuwaani ammanuwa yettaa yexxiiddinne ammanuwa maayuwa maayidi ogiya doonan ammanuwa mezmuriya yexxiiddi de'oosona.

Naa"u seeraa naagissiyaageti ogiyaan kaamiyaa essidi kaamyaa laaggiyaagee mooruwaa moorido gishshawu kaamiyaa qonccisiyaa payduwaa shoddiidi de'oosona.

ha zokkuwaa zaari uttida yelaga naati qoodan woqqe etu giddoppe kushiyaa xoqqu ootta utidaara aiba mera maayuwaa maaya uttadee etikka ai xeeliidi de'iyoona?

Dumma dumma oyidetinne xarapheezzati issi keettan de'oosona. Eta yuushuwankka Magarejay, odibessay, madarddare malan ayibakko dooretti uttis.